Barka da warhaka. Kamar yadda muka sani, wato noman doya akan yi amfani ne da irinsa, irin sa wato ƙananu ne wanda ake amfani da su wajen shukinsa, yayin da akan tara ƙasa ne kafin a tone a saka wannan doya ko ince a binne wannan doyan, ƙananun doyan wanda ake kiransu da iri a ciki, yayin da idan ya fara fitowa akan sa wato sanda ko kuma sanda mai ƙarfi wanda ganye in ya tasamma zebi jikin wannan sanda. Sannan doyan yakan fito ne a ƙarƙashin ƙasa ko ince yakan fito ne a ƙasa yayinda idan ya yi za a je wato a tonoshi daga gona. Kamar yadda muka sani ne shi doya bayan an wato yi aikinsa a gona an curo shi akan kai shi wato wajen saidawa, ya yin da akan yi rumfuna da yike baya son rana, akan yi rumfuna wato wuri da yake da za a samarma wannan doyar da inuwa, bayan anyi wa’innan rumfunan akan zo a sassaka doyan a ƙarƙasa shi izuwa kashi-kashi, wannan hanya da ake bi na wurin karkarsawa wato ya kasu kashi daban-dabam. Ya yin da wani lokacin akan sa sune guda ɗari ɗari kowani kunya, akan kira shi da kunya, ko kuma ace kwarya, wato kowani kwarya akan sashi akwai kwaryan da yake zuwa wato zaka ga doya ne guda ɗari, ɗari, ɗari a ciki, idan akace maka kwarya biyar hakan yana nufin doya ne guda ɗari biyar, ya yin wani kwaryan akan yi amfani ne da doya guda ɗari biyu ya danganta ko kuma ince ya danganta daga yanayin yanda aka yi amfani da wannan doyan, akan sashi guda ɗari biyu, wani a kira shi da kwarya daya amma mafiya yawan lokuta amfi amfari wato da guda ɗari, anfi sa guda ɗari, in aka sa guda ɗari akan kira shi da kwarya ɗaya, kamar yadda muke gani ko kuma ince kamar yadda muka sani ne, ya yin da zaka siyi doya akace maka kwarya ɗaya ne kasance cewa e wannan guda ɗari ne.an fi amfani da wannan. Na gode.

Barka da warhaka, kamar yadda muka sani shi ruwan sama, wato shi ruwan sama wato yakan sauko ne da lokacin damina, lokacin damina lokaci ne da ruwa ya fara saukowa, lokaci ne wato da ni’ima ko kuma ince da abubuwa na shuke-shuke zai fara tasowa, lokaci ne da manoma sukan fita wato su je nomanmaki, su je yin noma a gonakin su, yayin da ruwa ya fara saukowa ko kuma ince saukowa na farko akan fita ne wato aje gyare-gyare da shirye-shirye na gona. Yayin da ake wato murna na farkon damuna, farkon lokacin da mutane za su fita su fara nomammaki, su fara noma wato a gonakin su, yayin da ake zuwa ai shirye-shirye ko kuma ince ai gyare-gyare na gonannaki, yayinda ruwa ya fara sauka ye nisa, yayin da za a je a fara wato shuke-shuke na abubuwan amfani da muke, abubuwan noma wanda muke amfani dasu na yau da kullum. Kamar yadda muka sani, akan yi noma ne wato mafiya yawan lokuta da farkon damina, yayinda ruwa idan ye, ya fito wani ruwan idan ye masa yawa, sai kaga amfanin gonan ya samu matsala, wani ruwan idan ye kaɗan sai kaga amfanin gonan ya fara bushewa, wani idan ruwa kuma ye masa daidai, wani shukan baya son ruwa da yawa, wani idan ruwa ye masa daidai sai kaga amfani ya yi kyau an samu wato alkhairi sosai, ko kuma ince an samu abubuwa da ake da buƙata, ko kuma ince an samu amfani da ake da buƙata a wannan gona sosai. Kamar yadda muka sani amfanin gona ya danganta ne yana son wato ruwan sama mafiya yawan lokuta, kaman yadda muka gani r ruwan sama abu ne da yake da mahimmanci, abu ne da yake da matuƙar mahimmanci a rayuwarmu na yau da kullum da kuma rayuwar manoma baki ɗaya. Don shuka, ita shuka sai da ruwa. Na gode.

Barka da warhaka, kamar yadda muka sani ne wato idan akayi noma na shinkafa ko kuma ince, bayan anyi noma na shinkafa. Shi shinkafa a kan yafa shi ne wato a gonannaki, yayin da akayi shirye-shirye ko kuma, aka gyara gonannaki akan yi amfani ne da shinkafa wajen wato da yike da bawo a jikinsa, wanda ake yafa shi, wato shi ba wai shuka ake yi a toni rami ko a toni ƙasa a zuba shi a ƙarƙarshin ƙasa ba, akan watsa shi ne wato a saman ƙasa, yayin da idan ruwan sama ya dake shi zai ɗanyi ƙasa dashi sannan shukan shi ya fito. Shi shinkafa anfi yin sa ne, wato a inda ruwa yake sosai, sabida shinkafa abu ne da yake nema, noman shinkafa abu ne da yake da buƙatan ruwa sosai, abu ne da yake son ruwa, wato shi yasa mafiya yawan lokata aka fi nomansa a hanyan da magudanan ruwa, ko ince a kusa da magudanan ruwa, inda ruwa ke wuce wa. Ya yin da ko za a samu ƙaramci na ruwan sama wannan gona ya kasance da ruwa a kusa dashi. Shinkafa abu ne da yake son ruwa, ya yinda yanda ake wato hanyoyi da ake bi wajen ciransa,a kanyi amfani ne wato da adda, da dai sauran abubuwa wajen ciran shinkafa. Akwai kuma inji na zamani wanda ake amfani da shi wanda yake ciran shinkafa dashi, bayan ya cira, wanin kuma akan yi amfani da hannu wato da adda wajen ciran shinkafa, bayan an gama wannan akan barshi wanin a gona ya fara bushewa, yayin da zefi, wato za a fi sauƙaƙa ko kuma ince a samu sauƙi wajen rabashi da ciyawan da yake jikinsa. Yayin da yawan mutane suka fi amfani wato da sanda, yayin da suke bugun wannan shinkafa, bayan sun yi wannan bugu, za su wato bambamce shinkafa da kuma ciyayyin da ke jikinsa. Kamar yadda muka sani ne, wasu tun a gonaki za su yi amfani da tumfol, wasun za su yi amfani wato da buhunhuna wajen bugun sanda, su yi bugun wannan shinkafa yanda za su cire ciyayyinsa daban, su cire asalin wato shinkafan su daban. Na gode.

barka da warhaka a wannan faifayi an gwado mana wato yanda ake amfani wato da jirgi mai saukar wato ungulu jirgi da take tashi ba tare da maturki acikin ta ba wannan jirgi takan tashi ne taje wato ta gwada fili sa'anan ta dauko kuma wasu mahimman bayanai dake cikin fili wanda za'ayi amfani dashi wa lau gona ne wanda za'aje asamu ayi shuka aciki takan dauko bayanai na fadin gonar da tsawon gonar da sauran duk wasu ire iren abubuwa dasu ke cikin gonar kama daga idan dai da akwai wato wasu duwatsu ko wasu abu aciki duk zata dauko bayanan daya kamata a wannan gona sa'anan ta dawo inda wato matsayarta yake wannan jirgi ba kowa ne yake iya wato sarrafa shiba face waiyanda wato suka karanci wannan abu sukay samu wato horo da kuma ilimi akan aiki da wannan jirgi yayinda zasuyi amfani da na'ura da ze chada wannan jirgi ya kai wato zuwa inda suke da bukata wato zuwa filin da sukeda bukata kokuma ince zuwa gonar da sukeda bukata zeje yayi musu aikinsu ya kuma dawo cikin wato salama ba tareda an samu wani tangarda ko wani tasgaro ba yayinda za'aje wato yakan saukaka tafiya yayinda za'aje wani fili dayake da nisa ko wani gona dayakeda nisa ba sai an eabi jiki an dauki mota don wani filin ma mota beze iya shiga ba za'a samu da duwatsu da wasu kwazazzabu ahanya wanda za'asha wuya kafin atafi wannan gona kokuma ince kafin atafi wannan fili amfani da wannan jirgi yana taimaka wato manoma wurin yanda zas aje adauko musu du wani bayanai dasuk keda bukata awurin da zasu je suje suyi shuka kafin suje sun san du wasu wato bayanai dasuke wannan wuri za suyi tanaji wato yanda zasu tunkari wannan gona zasuyi tanaji wato irin da zasuje su shuka wanda zeyi kyau da wannan gona ba tareda sun sha wuya ba kokuma sun galabaita ba ze saukaka musu kamar yanda muka sani ba kowa ne ze iya wannan aikin ba ba kowane ze iya sarrafa wannan jirgi ba face waiyanda sukayi kokari sukayi karatu suka karanci ilimin abun kuma suke amfani da wato ilimi da abunda suka karanta na wurin aiki da wannan jirgi yau da kullum nagode

Barkanmu dai. A wannan bidiyo anyi bayani ne akan yadda ake noman dankali. Kamar yadda muke gani a wannan bidiyo mutaane ne wato da suka je gona ake masu bayani akan yanda ake noman dankali, don shi noma abu ne da za ka koye shi sannan kayi shi, sabiida ka yi shi yanda ya dace kuma ka samu amfaanin ka yayi kyau. yayin da ka samu ilimi akan shuka musamman na dankali za ka yi shi ne shukan yayi kyau sannan ka sami amfaani ajikin sa, kamar yadda muke gani a wannan bidiyo ga wato asalin shi manomin dankali yayin da gwado wannan asalin abin da ake shuka shi wato hanyen da ake shukawa har ya baada rassa yayi fito da dankali a jikinsa a ƙarƙashin ƙasa kamar yanda muke gani ya nuna masa ganyen ga kuma wani gefe-gefe a jiki to wannan gefe-gefen shi ake sawa a ƙarƙashin ƙasa a shuka ya baa da dankali. A taƙaice dai wannan bidiyo yana gwada mana yanda ake wato noman dankali, naagode.

Barkanmu dai, a wannan bidiyo an ɡwaːdo mana nɛ yanda, wato, kifin ruwa sukɛ cin abincinsu, wannan kifi ana kiransu nɛ da tarwaɗa waɗannan kifa ana samun su nɛ wato a cikin ruwa, sannan kuma akan iya ɗebo ƙanaːnunsu a zo a kiwaːta su a ɡida. Yayin da akan iya kiwon su a cikin ɡida a ruwa, yayin da zaː a tona wuri na fafe, sannan a zuba ruwa, sannan a sa wannan iri na kifi. Ana iya canza ruwaːn a canza musu duk safiya, sannan ana sanya musu abinci, musamman da safiya, yanaːyin yanda sukɛ cin abincinsu zaː ka ɡani, ko a noman kifi na ɡida kiwon kifi na ɡida ko a kiwon kifi na bakin ruwa, aka ɡaː in fa ka zuba musu abinci, abincin kana yafawa wato yafa musu akɛ a ci. Ana yafawa, zaː ka ɡa yanda sukɛ yi, suna buɡe-buɡe, suna kaiwa da dawowa, suna cin wannan abincin. A taƙaːicen taƙaːitawa dai, wannan bidiyon yana ɡwaːda mana nɛ yanda kifin tarwaɗa yake cin abincinsu, ko inː ce yanda sukɛ cin abincinsu. Na ɡodɛ.

Barka da warhaka kamar yadda wannan faifai ya gwado mana ya gwado mana wato yanda ake wato ciran dankali kamar yanda muka sani wato dankali abune da yake da amfani a jikin mutum yayinda yake ƙara wa mutum ƙarfi a jikinsa dankali wato akan nomashi ne yayinda damuna ya tasa wato yayinda aka fara ruwan sama sannan idan yayi ƙarfi dake dankali a ƙarƙashin ƙasa yake fitowa akan yi wato tonan sa yayinda mafiya yawan lokuta akan wato toni dankali ne da ƙarfi wato da hannu wasu kuma sukanyi amfani wato da kayyakin aiki na zamani da muke dasu wajen tonan dankali don ya saukaka musu wato ayyuka da zasuyi a wannan gona wato dankali muna da su wato iri-iri kamar akwai dankali na hausa sannan akwai dankali na turawa mafiya yawan lokuta mata ma sukan iya noman dankali acikin gida yayinda zasuyi amfani da buhu a fafe buhu rabinsa a zuba kasa wanda yake da kyau na wato shuka a shuka wannan dankali a wayannan buhuhuna sannan akan ajiyeshi ne a inda rana zai riƙa fuskanta yana wato ƙara ma wato wannan shuka ƙarfi da yanda zai taso yayi kyau yayinda wato wannan dankali ya riga da yayi ƙarfi akan baje wannan ƙasa da aka zuba a buhu a cire amfanin da aka samu ma'ana aciri dankalin da yawan dankalin da aka samu aciki sau da yawa wasu ma matan ba a iya noman cikin gida suka tsaya ba sukan je har gonan suje suyi noman dankali dankali noman shi noma ne da yake da wato samu ajiki ake samun wato amfani ake samun alkahiri a jikinsa yayinda akanyi huɓɓasa maza da mata aje ayi noman sa bayan anyi wato akanbi amasa wato kaman ace kunya yanda zai fito yayi kyau kunya abun da ake nufi da shi anan shine akan tara ƙasa wato a gindin shukan yayinda idan dankalin ya fara girma zai samu ya baje jikinsa ya samu ya fito yayi kyau yayi girma wato a ƙarƙashin ƙasa shiyasa akan yi masa kunya yayin da za'a tara masa wato ƙasa a ƙasansa yanda zai bada tudu yanda za'a samu wannan noman dankali yayi kyau kafun lokacin da za'a je ciransa ciransa akan bishi ne ta hanyoyi daban-daban wanin wato akan ja da karfi sannan wato a baza kasa aciro dankalin wanin kuma kan yi da kayayyaki wato na zamani wajen sauƙaƙa aikin yanda za'a bi a ciro dankalin nagode

Barkan mu dai! A wannan bidiyon an koya mana yanda ake wato loda dankali danyin tafiya dashi. Kaman yadda ku ka sani, shi dankali bayan an tonoshi daga ƙasa kamar yanda ku ka gani a gona ne, ga ma’aikata nan da sukai aikin dankali. Ita dankali ko ince shi dankali akan tonoshi ne a ƙarƙashin ƙasa, ya yinda aka tonoshi za’a tara shi wato a cire shi a rashi da sandar, sannan a ware dankalin daga gefe. Kamar yanda muke gani sunyi aikin dankali, sun ware a gefe sannan suka nemo buhu suka ɗura a ciki. Bayan sun ɗura a ciki sunyi abunda ake kira wato malfa. Toshi malfa akan samo abune wanda zai rufe wato saman buhun, musamanma idan aka zuba dankalin sosai ya haura a cikin buhun bawai akan barshi ne a dai dai iyya girman buhun ba. Wato shi kwarfan da akeyi akan yishi ne shima da buhu amma ta gefen dankali akan yishi da ciyayi, a rurrufeshi da ciyayi, sannan a samo igiyoyi na buhu a ɗaɗɗaure da shi, saboda shi dankali baya son zafi, abune mai son sanyi. A taƙaice dai gwado mana ne yanda aka shirya dankali, akai lodinsa dan ayi tafiya dashi. Nagode!

Barkanmu dai Wato a wannan faifai na bidiyo an gwado mana ne yadda ake ajiyar masara yadda muke gani shi masara yayin da akai nomansa ya kai lokacin da za a cire akan ciro daga gona, bayan an dawo da shi gida, yanayin yadda za a za a yi a ajiye shi ba tare da ya sama matsala ba. Kamar yadda muke gani a wannan bidiyo an gwado mana ne bayan an dawo da shi gida za a ɓaɓɓare bawonsa. Bayan an ɓare ɓawonsa za a fitar da shi a nemi wato buhu ko kuma tamful wanda za a baje masara ko kuma a sama wato seminti daidai inda dai za a iya baza abu a samu a baza shi ta yadda zai samu rana ya bushe. Wato shi masara yadda ake bi a yi ajiyarsa ko kuma in ce yadda ake ajiye shi za a baza shi ne a rana, wato shanya kenan bayan ya bushe. Za a ɗauke shi a kai inji ana amfani da inji wasu kuma suna amfani da hunnu wurin ɓanɓare wato wannan masara ya zuwa tsaba. Bayan an ɓanɓare za iya shanya shi ya bushe a zuzzuba shi a buhu. Na gode.

Barkanmu dai kamar yadda muke gani a nan wato an gwado mana ne yadda ake cire wake ga jikin ɓawonsa. Shi wannan manomi an gwado mana manomi ne to da ya yi noman wake, waje yakan fito ne a saman ƙasa yayin da yakan baje wa ya fiffito da waken a jikinsa. Shi wake kuma yana ɗauke ne da ɓawo a jikinsa yayin da idan aka cire, bayan an cire akan shi gida ko ba a kai shi gida ba akan bar shi a gonan a shanya shi ya bushe domin a ji daɗin raba shi da 'ya'yansa. A wannan bidiyo shi wannan manomi ya yi amfani da sanda wajen raba wannan wake da 'ya'yansa wasu kuma sukan yi amfani da turmi su daki wake a turmi don su bambanta shi da 'ya'yansa. Bayan an gama akan sheƙe shi wanin kuma akan busar da shi a ture a bambance ɓawon da kuma wato asalin waken da aka yin amfani da shi. A taƙaicen taƙaitawa dai wannan bidiyo yana nuna mana yadda ake cire wake a jikin wakensa yadda manomi ke amfani da sanda wajen cire wake a jikin ɓawonsa. Na gode.

Barkanmu dai wannan wato faifai na bidiyo ya gwado mana ne wato yadda ake feshi. Kamar yadda muke gani Wannan feshi ne ga kayyakin aikinsu wato malaman gona kenan yadda suka harhaɗa magungunan wanda yake wato asalin kashe ƙwari a gona. Sau da dama mutane idan suka yi shuka za ka gani ga ruwa nan ya samu shukansu ta taso za ta yi ƙyau sai ka ga ƙwari sun zo sun kashe musu gona ko sun kashe musu shuka. Ƙwari su na kashe ma manoma shuka sosai a gona yayin da aka ɗauki mataki da gona sukan iya haɗa magungunan da za a je yi feshi a wannan gonan yayin da shuka suka ɗan fara tasowa za a je a yi feshi wannan maganin a gona ta yadda zai ƙare daga cin ƙwari. Kamar yadda muka sani ne shuka ƙwari suna yawan bibiyarsa. A taikaicen takaitawa dai a wannan bidiyo an gwado mana ne yadda ake feshin maganin a gona saboda ƙwari na gona.

Barkan mu dai, wato a wannan bidiyo, an gwado mana ne, yanda ake gwada wato jirgi da aka haɗa shi na ƙasa, wato jirgi na sama da aka gwada tashin sa, da kuma dawowan sa Kamar yanda muke gani, an ware fili ne, aka haɗa, wato jirgi yayin da a kai amfani da abubuwa da muke amfani da su kaman su kwali, ga shi nan, da aka yi sa, da kuma kaman fefa, da aka haɗa da shi, sannan aka sarrafa shi, aka yi shi, ya ba da, wato yanda kaman ze iya tashi. Yayin da aka gwada, wato a ga yanayin yanda ze yi gudunsa a sama, da kuma yanayin yanda idan ya tashi, ze kuma iya dawowa, ya sauka a inda ake so, ko kuma in ce, a inda ake da bukata. Kamar yadda muke gani, wannan an gwada ne, a fili, yayin da aka ciccire ciyayin da suke wa’yannan fili, aka kuma saka wannan gwajin da aka yi, na jirgin da aka haɗa shi, wato da hannu, da kuma kwali, yayin da aka gwada ya tashi sama, ya kuma sake komawa, inda ake da buƙata, na gode.

barkanmu dai wannan video yana gwado mana ne yanda ake wato ciran tumaturi shi tumatur ana yafa shi ne a gona ma’ana akan yafa shi ne a saman ƙasa ba tonon rami ake a zuba shi ba sannan kuma shi tumaturi ba a ƙarƙashin ƙasa yake fitowa ba yana yi ne ko kuma in ce yana fitowa ne a saman ƙasa kamar yadda muke gani a wannan video an gwado mana gona ne na mata wato mace ce ta yi wannan gona yayin da ta je da kanta take ciccire wannan tumaturin shi tumaturi ana yankansa ne da wuƙa ana amfani da wuƙa wajen yankansa ana kuma amfani wato da magirbi da dai abubuwa da dama wasu kuma sukan yi amfani ne da hannu wajen cicciran tumaturi yayin da ya nuna amma a wannan bidiyon an gwado mana ita wannan mata

Baranmu dai, a wannan bidiyo an ɡwaːdo mana nɛ yanda akɛ wato koyaːr da manoma masu tasoːwa, kamar yanda mukɛ ɡani, shi wato noma abu nɛ da yakɛ da kyaːu, kuma abu nɛ da yakɛ janyo tattalin arziki na ƙaːsa. Shi noma ba wai lallai sɛ tsofi ne ko kuma manyan mutanɛ da suka manyanta sukɛ yin wanna harka na noma ba. Akwai matasa, wato matasa masu tasoːwa, wanda suma sukɛ son a basu ilimi na abun da ya shafi harkan noma wato harkan ɡona kɛːnan. Kamaːr yanda mukɛ ɡani, wato a wannan bidiyo an tara wato matasa nɛ, yayin da akɛ basu horo akan harkan abunda ya shafi ɡona wato noma, kaman yana da kyaːwu matasa mu taso muma a shiɡa, a dama damu a harkan noma. Noma ana yin sa nɛ ma, kamar yanda mukɛ ɡani, mata da maza, ba llaːlai na miji ba nɛ zɛ yi noma, mace ma za ta iya fita ta yi noma. A taƙaːicɛn taƙaːitawa dai, wannan ya ɡwaːda mana taro nɛ da aka yiː shi na matasa, yayin da akɛ ba su horo akan harkan noma. Na ɡodɛ.

Barkanmu dai, wannan faifai na bidiyo ya gwado mana yanda wato kwari suke cin wato ƙasa shuka kamar yadda muke gani an gwado mana ne ga sunan kwarin da suke ma suke zuwa jikin ƙasa yayin da suke shiga ƙasa su ɓata wato ainihin jijiya na doya kamar yadda muke gani sun shiga cikin gonar doya sanan sun shiga ƙarƙashin ƙasa sun ɓata wannan doya wato su kwari suna illa wa gona sosai shi yasa wasu lokata malaman gona sukan yi yawo da magunguna na wasu sinadari kala dabanda, wanda idan ka noma doyanka ko kai oma na wannan abu, za ka ja ka sassaka agonan sabida magani irin wannan kwari sabida magance waɗannan kwarin da ke ɓata amfanin gona ana amfani ne da sinadarai na magunguna kala dabanda, dan ka sami amfani mai kyau a gonanka yayin da kayin shuka yana da kyau ka nemi maganin kwari. Ataƙaice dai wannan bidiyo yana gwado mana ne yadda kwari suka shiga gonan doya, suke shiga ƙasan doya suka ɓaɓɓata wato wannan doya. Na gode.

Barkan mu dai, wato ire-iren shuka da muke yi, a yankinmu, sun haɗa da, wato shuka ko kuma in ce, noma na gyaɗa, sannan, akwai noma na masara, sannan ana noma wato, na waken suya. Su wa’yannan noma, wato ƙasan nan, wato yankin, ko kuma in ce ƙasan yankinmu, yana da wato kyau, da shukan gyaɗa. Yayin da ita gyaɗa, akan shuka ta ne, a farkon damina yayin da ruwa ya fara saƙƙowa, sannan takan nuna kafin ruwa ya ɗauke. Wato kafin ƙarshen damina, gyaɗa ta riga da ta nuna, tana nuna da wuri yayin da aka ma; yi amfani ko kuma in ce aka ziba mata taki. Sannan masara ita ma haka, akan shuka ta ne, da farkon damina, sannan akan cire ta ne yayin da damina tai nisa, ba se ruwa ya ƙare gabaɗaya ba, masara yakan nuna, masamman in aka yi amfani da taki a wannan gona. A takaicen takaitawa dai a yankinmu, ana noman masara ne, da kuma ana noman gyaɗa, sannan ƙasan na da kyau, da noman waken suya, na gode

Barkanmu dai wato irin shuka ko kuma in ce irin ire-iren shuka da muke yi su fito mana a yankinmu suna da ɗan dama sannan muna amfani da wato abun da ake cewa teres wato muna akwai gonakinmu da suke wato kan ɗan tudu ne wanda yayin da muka yi shuka se muna abu mun tattare muna amfani da duwatsu wajen tattare wannan gona yayin da gonan ya haura kan tudu ta yanda amfani ne ze fito mana ya yi kyau kuma ba tare da mun yi asara a wannan gona ba mu kan yi amfani ne da duwatsu yayin da ƙunya kaman kunya ana kiransa da kunya mukan yi kunya muka shuka wato gyada ko muka shuka masara wato wadan shuka idan muka ye su wanni lokacin gonakinmu suna ɗan ɗan kan ɗan tudu to mukan yi amfani da duwatsu wajen tattare gefen wannan gona ta yanda amfaninmu idan ya taso ko kuma ya fara wato tasowa ba za mu samu matsala a wannan gona ba a taƙaicen-taƙaitawa dai mukan yi amfani da tattare gefen gonakinmu. Na gode.

Barka da war haka. Yadda ake shirye-shirye kafin a yi shuka a gonaki a yankuna mu ko kuma in ce yankin munya ƙunsa abubuwa da dama. Zan fara bayani a kansa shi ne wato zuwa da ake yi da farko gyaran gona wanda ake kiran shi da shawarar gona. Shi shara ba wai shara ne da za a yi shi da tsintsiya ba, ana koransa da sharar gona ne yayin da za a yi shi da tsintsiya ba, a'a ana kiran shi da sharar gona ne za a je gyare-gyare a cikin gonaki a yankinmu ma'ana za a je ne wato da kayan aiki abun da ya shafi fatanya ya shafi gatari da dai sauran kayayyakin aiki da muke da su. Wasu kuma sukan je ne yi amfani da hnnunsu wajen gyare-gyare a gonakinsu a yayin da za a cicire wato karare da suke a gona, a ɗaɗɗaga duwatsu da suke wannan gona a kawar da yayi da ba a bukatarsu waɗanda suka bushe yayaun da za a gyaggyara gonar kafin nan ruwa ya sakko. Sannan bayan an yi wannan gyare-gyare an gama ana zuwa a yi amfani da abun da ake kira garma, wasu sukan yi amfani ne da ƙarfin da suke da shi yayin da za su yi amfani da kayan aiki na gargajiya da ake kiransa da suna garma, yayin da za su je su yi abun da ake kira kunya shi yadda za a bi a gyara ƙasa ta yi tudu yadda za a yi shuka a ciki. Musamma shukar masara, shukar gyaɗa da dai sauran shuke-shuke shukan doya da sauran shuke-shuke da yake da bukatar a yi masa kunya. Sannan wasu sukan yi amfani wato da mota na zamani, wato idan aka ce mota na zamani akwai tarakta da ake amfani da shi wajen yin wannan kunya. Wasu kam sun la da hali sukan dauka tarakta ne ta je ta yi musu wannan kunya bayan sun je sun gyara filin, ita tarakta iylta za ta je wato da noma wannan fili ta yi kunya ta gyara komai ya kasance abun da ya rage kawai shi shuka za a yi. Na gode.

barka da war haka wato dabbobi da ake kiwansu a yankunan mu sun kunshi wato akwai dabbobi da dama wanda zan iya cewa ake kiwansu a yan kunanmu kamar yanda muka sani wato akanyi kiwo wato na shanukai wanda ake kira da sa kenan baya ga nan wato akanyi kiwo na raguna wanda za ace kiwan ragu kenan sannan akwai kiwo da akeyi na awaki wanda wannan ma dabbane da ake kiwatashi wato a yankin mu baya ga awaki wato akanyi kiwo na kaji wanda kiwan kaji ma kiwone na dabbobi da ake wato yinsu a yankin mu sannan wani lokaci zaku ga cewa akwai wasu wanda suke kiwo na jaki sannan baya ga jaki akwai masu kiwo wanda jaki sukan ɗauka musu kaya sannan akwai masu kiwo na doki kamar yanda muka sani ire iran wannan kiwan wato akan yisu kuma sukan taimaka su zamo abun dogaro ga al'umma na wannan yakin yakan zamu wato hanyar samu ko hanyar wato zanci da zasu iya dogaro ga kansu yayinda zamu ga cewa idan muka ɗauke kowanne daga ciki wato yakan taimaka ƙwarai da gaske wajan sana'arsu wajan samo mishi wato hanyar samo da zasuyi dogaro da kai harma su taimake wasu idan muka ɗauki kiwan saniya wato akanyi kiwansu akan tanadar musu abincin da zasu ci akan tanadar musu wato turke inda ake ɗauresu da sandina da ake sawa wajan ɗaure su ɗaure igiya da za a ringa ɗauresu digiyar mace yayin da zamu ga cewa mafiya yawancin masu kiwan saniya a yankunan mu sukan fita dasu ne kiwo yayin da basu cika barin a gida ba sai idan aka fita dasu sukaje sukaci abincin da zasu ci akatanadar musu ruwa wato da yammaci akan dawo dasu wanda idan aka dawo dasu ma akwai abinci na musamman da ake tanadar musu a cikin gida wanda suke ci wato kafin gari ya waye wanda suke iya ci ko da cikin dare ne baya ga nan akan tsaftaci muhalli wato inda ake ajjesu su kwana daga ingari ya waye akan tsaftace wuri sannan akwai kiwo na ragona akwai shima akan bi wato waɗannan hanyoyi hakama wato su doki akanbi waɗannan hanyoyi haka kaji akan ware musu wuri na musamman wanda ake kiwata su yayin da zaku ga cewa sukan taso wato a samu abunda ake bukata wanda hanyane na samu shima kuma hanyane na dogaro da kai wato ga mutanan yankin mu nagode

barka da war haka yanda ake kiwan awaki a yankin mu kamar yanda muke gani ya kunshe wato yanayin yadda ake sa marmusu ko ake tanadar musu wato wurin kwanansu inda zasu kwana wato wani akan yi musu gini ne wani kuma akanyi amfani da wato kwano wajan kewaye ɗakin da zasu dinga kwana akanyi shine bawai babban ɗaki ba akanyi ɗakine ɗan daidai wato wanda yake na kwanan waɗannan dabbobi ko kuma inci na kwanan waɗannan awaki yayin da zamu ga cewa akanyi wato ƙoƙarin shara a cikin ɗakinsu yayin da gari ya waye masu kiwan su sukan share wato ɗakinsu na yanain yanda suka ɓaɓɓata da bayan gari a ciki bayan su kwashe wato akan tanadar musu abinci na musanman kamar wato ruwan da zasu sha da kuma abincin da zasuci wani lokacin za aga cewa akan tanadar musu akwai ciyayi na musamman wa inda suke ci sannan sukanci dusa kama daga kan dusa na gero dusa na dawa dusa na masara wanda dai akayi amfani da hatsi aka cire dusarsa sukanci wannan dusa akan tana dar musu irin wannan abinci kama daga dusar izuwa ciyayi duk wanda suka samu a ciki sukanci wani lokacin kuma akan ɗaukesu a kaisu wurin kiwo yayin da za a fita dasu suje su samu ciyayin da zasuci wannan idan suka dawo akan wato ƙoƙarin tana dar musu ciyayin ma a gida a basu wasu kuma akan tana dar musu wato dusa wanda za a basu yayin da akayi amfani da abu kama daga kai waken suya akayi markaɗansa aka tace wato wannan dusa ko ince tsakinsa ba a zubdawa yayin da awaki sukanci irin waɗannan dusa walau na gero walau na masara duk dusa na kayan hatsi da ake abinci dashi idan aka tanadar musu wato sukanci wannan abun sannan sukan sha ruwa akai akan tana dar musu ruwa na musamman wanda zasu sha baya ga nan akan tsaftace wato muhalli inda suke kwana baya ga wannan tsafta da ake musu na muhalli wato akan fita dasu kiwo wani lokacin kuma zaku ga cewa akan ma tana dar musu riga kafi kafin ma ace ciwo ya kama awaki zaku ga cewa akan zo ayi musu riga kafi masana wato kiwan lafiya na dabbobi sukan je wato suyi musu riga kafi na yanda idan ciwo na dabbobi ya tashi zaku ga cewa bazai kamasu ba kuma ko da ya kamasu ba zaiyi wato jikkitar dasu ba yayin da za ayi saurin wato basu wani magani da zasu iya wato warkewa shiyasa akan musu riga kafi tun kafin ma wani ciwo na dabba ko ince na dabbobi ya taso

barka da warhaka yanda wato ake kiwo na wato aladu ko ince na alade wato a yankin mu ya kunshe wato yanayin yanda ake fara tanadar musu wato wurin kwana kamar yanda muka sani aladu akan tana darmusu wato wurin kwana na musamman kamar yanda ake da buƙata kamar yanda muka sani ne akanyi amfani wato a yakinmu sukanyi amfani ne da laka gini na laka wajan wato gudanar da gini daya shafi wanda zasu zuba a kiwan aladu a ciki kamar yanda muka sani gini laka akanyi amfani ne da wato ƙasa da yake a ƙarƙashin ƙasa wanda yake da danƙo na laka sannan akan gina musu gida ne wato ba gida wato babban gida da akeyi kamar wanda mutane zasu shiga ba akan gina ne wato keji wanda ake ce masa keji akan ginashi ɗan daidai yayin da kuma zamu ga cewa akanyi kofa a jiki wadda zasu ringa fita sannan akan wato akan bar wasu wato hanyoyi da zasu sha iska ko da suna ciki sannan bayan anyi wannan akan wato killace su yayin da ake da buƙata wanda sai lokacin da ake da buƙata za a fitar dasu kamar yanda muke gani mafiya yawan lokuta da yamma suke tattare aladunsu su shiga dasu ciki sannan idan gari ya waye da safiya sukan fitar dasu su fita suje su neme abinci su ci wani lokacin kuma sukan tanadar musu abincin da zasuci kamar yanda muke gani wato waɗannan aladu su sunfi san abubuwa da ya shafi ma abubuwa na ƙazanta abubuwan da suke ci wato ko dama ace bayan gida ne suka ganin wato zasuci suna cin iri iran waɗannan abinci sannan kuma su ruwan da suke sha ba wai ruwa tsaftataccan ruwa suke da buƙata ba kamar yanda muke gani da idanmu yanda ake kiwansu zaku ga cewa wani ruwan ma ruwa ne na kwata ne ma'ana ruwan da yake dauke dasu datti a cikinsa dasu ƙasa a cikinsa ruwa dai na kwata shi yawanci suka fi buƙata yayin da zakuga cewa waɗanna aladun suka shiga irin waɗannan ruwan na kwata su zauna a ciki bayan zama ma da zasuyi a ciki sukan sha wannan ruwan kuma yakan wadatar dasu wato zakuga cewa sukanyi rayuwarsu a hakan yanda ya kamata wato irin waɗannan ruwa na datti shine mafiya yawa ruwan da suke da buƙata shine kuma ruwan da suke sha yayin da zaku ga cewa abubuwa na abinci wanda aka riga akayi amfani dashi ya lalace zaku ga sunfi buƙatar wannan abinci yawanci zaku ga suna bi ire iran wannan abinci da kuma ruwa na datti suna sha yayin da idan yamma tayi wato ana ta ƙoƙarin aje a killace su wato inda aka tana dar musu na kwana nagode

Barka da warhaka. Barka da warhaka. Kaman yadda muka sani wato yadda mu a yankinmu ake wato kiwon kifi, ko ince yadda ake kiwonta kifaye, wato ya ƙunsi kashi daban-dabam, wanin akan yi gida ne musamman, wato gidan kifi, wanin kuma a cikin gida ne yayin da akwai gidan a gefe, akwai fili babba da za a ware a barshi yanda za a toni wato rami, in ce a toni ƙasa a bar rami, yayinda za a simente, za a sumunta cikin ai masa daɓe, wato ta yanda ruwa zai zauna, bayan an zuba ruwa ya zauna akan kawo wato wannan ƙananu na kifaye a zuba su a ciki, kuma mafi yawa lokaci kamar yadda muke gani a yankunanmu a kan kawo wato abu in gar ya waye ko kuma ince da safiya, yanda muke gani ake kiwonsu, idan gari ya waye akan ɗauko wato tiyo a saka a cikin ruwan, akan janyo ruwan dake cikin wa’innan kifaye, yayinda za a canza musu wani, akan sa wani ruwan dabam a canza musu, bayan an canza musu ruwa, akan kawo wato abincinsu a watsa musu, bayan an watsa musu wannan abinci zaka ka yadda wa’innan kifaye suke tuma, suke tsalle, suke wato cin wannan abinci, yayin da zaka ga yanda suke hatsaniya fafafa a cikin ruwa, suke cin wannan abinci. Bayan sun ci wannan abinci zaka gani idan aka jima ko ince aka bada wasu awanni ko aka bada wasu lokata, akan koma kaman da rana haka akan je a sake watsa musu wannan abinci, zaka ga nan ma yanda suke fafafa suke cin abincin, inda suke tashi, suke tuma, suke tsalle, sannan akan wato bambamce kaninsu da manyan su, wa’inda sukai girma akan yi ruwansu dabam, yayin da suma akan toni ramin su, zaka ga raminsu da ramin ruwan su zaku gansu dabam ake waye su, ƙananun dabam, sabida in aka haƙa ƙananun da manyan, manyan sukan ci ƙananun. To akan ware ƙananu dabam, manyama ruwan dabam. Na gode.s

Barkan mu dai wato a yankin mu yanda ake kiwon wato kifi, kamar yadda muke gani wasu maƙotan mu ne wasu kuma namu ne na jikin mu ‘yan’ uwa yadda suke kiwon kifin su. wato su kanyi amfani ne mafiya yawancin su sunfi yawan wannan kiwo a cikin gida wasu kuma sukan wato a bayan gida a gonaki a ƙasa gonakin su. sukan wato ƙasa ne ayi babban rami sannan a siminte cikin ramin gaba ɗaya bayan amma ramin siminti za’a kawo ruwa a zuba bayan an kawo ruwa an zuba sannan za’a kawo wato irri na waɗannan kifi a zuba sannan duk safiya Kaman yanda muke gani, sukan janye wannan ruwa sannan a kawo wani sabon ruwa a zuba musu ma’ana wato ana yiwa wannan kiwon kifin canjin ruwa dusafiya. Sannan sukan zuba musu wato abinci ya yinda in suka tashi da safe za’a janye ruwan da suka kwana a ciki sannan a kawo abinci a zuba musu zaka yanda kifayen nan suke buge buge baba baba baba sukecin wannan abinci sai kaga nan da nan kafin ace wani abu sun girma sun kai yanda za’a siyar wani za’a ɗiba ayi amfani dashi a gida. Nagode

Barka da warhaka wannan wato hanyoyin da ake bi wato a samu cigaba ko in ce kawo cigaba wajen kiwon kifi wato da su kiwon wato saniya da su wato awaki sun kasu wato kashi-kashi akwai hanyoyi da dama da ake bi wajen samun cigaba a irin wa'innan kiwo da ake dasu misali kamar in aka ɗauki kiwon kifi akwai hanyoyi da ake bi wanda yake kawo wato cigaba ma kiwon yayinda wato zaka gani duk safiya akan wato janye ruwan da suka kwana a cikinsa akan sa wa amfani da tiyo sannan azo a saka musu wato wani sabon ruwa bayan an sa musu sabon ruwa akan zuba musu abincin da za su ci yayinda zaka ga suna tsalle a cikin ruwan suna murna suna cin wannan abinci yana da kyau a riƙa zuba musu abinci akai-akai wannan yakan janyo wato cigaba a wajen kiwonsu kuma yakan janyo yanda kifin zasu girma akan lokacin da ake da buƙata yayinda wasu suka fara tasowa wasu kuma in aka ga ƙananu ne za a iya banbance ruwansu dan ba a son a haɗa wato manyan kifi da kuma ƙananunsu a wuri guda dan manyan sukan iya haɗiye ƙananun a cikinsu shiyasa akan banbanta ƙananun kifi daban manya daban sannan baya ga nan akwai hanyoyin da ake bi wajen kiwon kaji yayinda akwai kaji na gida wanda ake sakansu su je suyi kiwo su ci kowani irin abinci da suke da buƙata su ci sannan akwai kaji kuma kaji na gona kaji na gona kaji ne da ake ce musu kajin turawa wa'innan kaji akan ƙillacesu ne akan yi kiwonsu yayinda abincinsu akan tanadan musu da abincin da suke son su ci wannan yana jawo cigaba a wurin kiwon sannan akan saman musu wato ruwan sha akan kuma tanadan musu haske in dare ta yi dan basa san duhu sannan wannan ma yakan jawo cigaba akan ajiye musu takalmi da za a shiga sabida ba a san a dinga shiga wurin kiwonsu da kowani irin takalmi akan ajiye takalmi na musamman wanda idan zaka shiga da wannan takalmin zaka shiga dan basa san kowani ƙafa ayita shiga da shi ciki yana jawo musu cigaba sannan abinda yake ƙara cigaba akwai wato tsaftace muhalli inda suke kwana in safiya ta yi a tsaftace wurin kwanansu a tanadar musu da ruwan sha a tanadar musu da abinci wannan yakan jawo cigaba a wurin kiwon hakama kiwon saniya hakama kiwon awaki yana da kyau a tanadar musu abinci sannan a tsaftace wurin da ake kiwonsu a tsaftace wuin kwanansu sannan a tanadar musu ruwan sha na gode.

Barkan mu dai wato ire irren ƙasa wato da muke dashi a yankin mu ya kunshi kala ne daban daban, wato muna da yashi, wannan yashi shi ba’a iyya noma a cikin sa saboda ko anyi shuka a ciki bazai fitoba. Sannan muna da laka, laka wato ƙasa ne da yake da danƙo mutane da yawa sukan ɗiba suyi amfani dashi wurin gina gida wani a kauye hadda wasu sassan birnin ma. Ana amfani da laka ayi tukwane da dai sauran su. Sannan kuma munada ƙasa wanda yake kyau da shuka wato ƙasa na noma, wanda yake da taki ajikin sa ko kuma ince yake dauke da yake haɗe da yanayin yanda za’ai noma sannan ya fito ai shuka a wurin ya fito yai kyau. muna da ƙasa ne ire iren ƙasa guda uku a yankin mu kamar yadda na lissafa su da farko muna da ƙasa yashi wanda baza’a iyya noma a cikin sa ba, sannan mu nada ƙasa na laka mai danƙo kenan wannan ƙasan shima ba’a noma dashi ana dai amfani da wannan ƙasa ayi gini. Sannan muna da kuma ƙasa mai kyau wanda ake noma a cikin sa. Nagode

Barkan mu dai wato yanayi yanda ake amfani da hannu ayi aikin gona a yankin mu ta yanda zaki fito yayi kyau a ƙasan da muke da shi wato akai abubuwa da dama da muke amfani dashi. Abu na farko dai yayin da mukai shuka a gona kinmu idan shukan yaɗan taso mukan musa muyi amfani wato da hannu muciccire wato ciyayin da suka fara futowa a ƙasan wa ‘yan’ nan shuka, saboda su wa ‘yan’ nan ciyayi sukan jawoma shukan ci baya yayin da muka cicciresu muka banbance yiyayin muka fiffitar zaka gonan tayi kyau sannan shukan mu yana fitowa da kyau ya girma cikin aminci. Bayan munje munyi aikin ciran wato ciyayi a cikin gona mukan sa masa taki sawan farko muna amfani da taki wa ƙasan ya yinda muka sa taki sawan farko inya ƙara ɗan girma kaɗan mukan kara sawa, sawa na biyu wato mukan iyya sa taki sau biyu a gona sai mu samu amfani mai kuma da kuma amfani mai yawa. Nagode

Barkan mu dai wato yanda mukbi muyi amfani wato da ƙasa wato mubi hanyar da bazamu samu wato gudanar ruwa a gonakin mu ba ko kuma kwari, cututtuka wannan kwari su addabi gonar mu muna amfani ne farko wato yadda muke bi da ƙasa mu samu rashin gudanar ruwa gonakin mu. Muna wato abunda ake kira tateres muna tattare, mukanyi amfani da ƙasa mu tara shi yayi tudu mu tattare gonakin mu da shi ya yinda idan ruwa yazo ko kuma in ruwa ya fara yawa amadadin ya shiga gona kinmu ya ɗebi wannan amfani ya tafi dashi ba tare da yayi ba. Mu kanyi amfani da mukanyi amfani da ƙasa wajen tare wannan ruwa, ya yinda tara ƙasa sannan mukanyi amfani da ƙasa bayan shuka ya fara tasowa wajen tare kwarin da zasu zo suci mana amfani, mukan sa ƙasa sosai a gindin shukan ta yanda zai tare mana wato kwarin da zasu zo su ɓata mana wannan shuka. A taƙai ce dai muna amfani ne da ƙasa waren tare ruwa ya yinda yake shiga mana gona. Nagode

Barka dai, akwai wato rawan ɡani, ko inːce rawa, ko inː ce rawa da mata suke takawa sosai a yankinmu, kamar yanda muke yi, mu a yankinmu, ba wai lallai sɛ na miji ne zeː yi noma ba, muma mataːyenmu muna da ɡonakinmu. Yayin da damina ta fara, mukan jɛ ɡona da kanmu, mu jeː mu yi saran ɡona, mu kyara ɡonakinmu, yayin da ruwa ya fara saukːowa, mu jeː mu yi shuka, noma ɡa mata, ko inː ce ɡa yaː mace, shi ma yana da mahimmanci sosai, muma muna bada wato irin namu ɡudumawa, ba jiran na majanzanmu kaɗai muke yi ba, muma mukan fita da kanmu, mu jeː mu noma, sannan mu koma amfani, mu kawo ɡida. Muna noma na ɡyaːda, kuma muna noma na masara, sannan kuma muna noma na waken suya, mafiya yawancin lokuta, mun fi noma wato na masara. Mukan yi noman da kan mu, mu kan jɛː mu cira ma da kanmu wato mukan yi ɡirbi da kanmu, mata gaskiya a yankinmu sun yi huɓɓaːsa, sun taso, sun ɡwada hazaƙarsu, suna takarawar ɡani sosai ta ɡɛfɛ, ko kuma inː ce ta fannin noma, muna noma sosai a yankinmu, kuma muna baː da ɡudumawa. Na ɡodɛ.

Barkanmu dai. wato a yankinmu dai, matasa ma ba a bar su a baːya ba a wurin harka wato na noma, matasa da yawa, waɗanda da ba su da aikin yi a yankinmu, a layin unguwa, suna zaune, ba su da abun yi, sɛ ɡulmace-ɡulmace, amːfa matasa yanzu sun taso, sun yi hurɓasa, suna nasu ɡudumawa, ko inː ce rawar ɡani a harkan da ya shafi noma ko kuma kiwo. Mafiya yawan matasan yankin yanzu sun bar zaman banza wato sun bar zama babu abin yi, wato saboːda noma da kiwo sun hurɓasa wajen noma, wasunsu sukan yi kiwo, sukan noma ɡyaːda, sukan noma kifi, sukan yi wato kiwon kifi a ɡida. Wasun ma a ɡidane, za ka ɡa sun ware wuri, an tone, sun yi shi ya yi kyau, an zuba ruwa, suna kiwon kifi a cikinːsa. Wannan ya bada sana'oi, ya ba da abun yi wa matasan yankinmu sosai, wato noma da kiwo ya taimake matasan yankinmu sosai wato sun bar zaman banza, sun bar zaman rashin aikin yi. A taƙaicɛ dai, a yankinmu, matasa sun taso, sun yi hurɓasa, suna aikin noma da kuma kiwo. Na ɡodɛ.

Barka da warhaka wato a yankinmu mu abinda aka yadda da shi kan cewa zai wato taimaka wajen kawar wa mutum da wato wajen sa mutum ya ji wato ƙarfi a jikinsa ya ji kuma kuzari a jikinsa da zai gudanar da wasu ayyuka da dama wasu abubuwa da dama na rayuwarsa mu gaskiya a abin sha ne ba a abinci ba. wato ana amfani ne da ganyen shayi. Abin da nike nufi a nan shi wannan ganyen shayi yana tare da sinadarai da dama a cikinsa wanda yakan ƙara wa mutum ƙarfi yakan ƙara wa mutum basira yakan ƙara wa mutum kuzari a jikin sa wanda mun yadda shi muna amfani da shi a duk lokacin da aka ɗakko aiki ko muka ɗakko aiki aikin ka farajin gajiya ko ka fara jin kasala ajikinka na cewa ko kana ganin cewa ba za ka iya wannan aiki ba ya fi ƙarfinka ka ji jikinka wani iri ba za ka iya ba yayin da ka dafa ganyen shayi ka sha shi da zafinsa za ka ji wato ka samu ƙarfi a jikinka ka samu kuzari a jikinka wanda za ka gudanar da wannan aiki. Yadda ake da buƙata ko kuma in ce yadda ake yi aka san shi. shi ya sa ma muka yadda da wannan ruwan shayi ko in ce ganye na shayi da kuma yawan amfani da shi a duk lokacin da muka ji kasala. Wani lokacin ma kana so kai aiki kafin ka fita wato in za kai aikin ko za ka gudanar wani abu wanda kake buƙata ka ji wato jikinka ba ƙarfi Ba wai lalle kai ba ka da lafiya ba ne rashin ƙarfin fi ne na jiki kana jin wani wato kasala a jikinka yadda ba za ka iya kana ganin abin da ba za ka iya ba. Amma yayin da ka dafa wannan ganyen shayin ka sha za ka ga cewa ka samu ƙarfi a jikinka fiye da yadda kai kake ma tunani ka tashi ka ji jikinka ya waske, jinin jikinka ya was ke ka samu ƙarfi a jikinka da za ka gudanar da ayyuka da dama wanda ake da buƙata shi ya sa sau da yawan lokuta ma gidaje da yawa za mu ga cewa mu gaskiya ba a rasa wato ganyen shayi a cikin gida sabida yawan amfani da ake yi da shi ko abinci ne aka ci za a ɗauki wannan ganyen shayi a dafa a sha wannan ruwan zafi ruwan shayin a kai akan sha shi da safe akan sha shi da ra wato mafiya yawan lokuta akan sha da safe akan sha da dare kafin ma akwanta yakan taimaka ƙwarai da gaske wajen ƙara ƙarfi da kuzari wato wa mutane shi ya sa muka yadda da shi a yankinmu, na gode

Barka da warhaka watau yadda manya suke bada shawara ga matasa watau wurin aiki da zasu yi wajen gudanar da watau ƙarfin su a wurin aiki da zasu yi a gona ya ƙunshi watau yanayin yadda tsare-tsaren ayyuka na gonan yadda yake watau? sukan bada shawara ne wa matasa kan watau yanayin yadda zasu yi aiki musamman fitowa daga safiya ya kasance sun fita da safe yadda zasu yi aiki su watau ainihin watau aiki da s bayan sunyi wannan aiki zai kasance akwai shawara da suke basu na lokacin da zasu watau dakata da wannan aiki sun dan zauna a wannan gona su huta na wani lokuta kaɗan? za a iya? kai musu abincin da zasu ci da abinda zasu sha wanda zai ƙara musu ƙarfi a jikinsu na ganin cewa idan suka tashi zasu cigaba da aikin yadda ya kamata watau yayin da suke aiki ba wai aiki ne da zasu sa ƙarfinsu gaba daya a ciki ba. Su kan bada shawara kar su sa ƙarfinsu gaba daya a ciki saboda idan suka sa ƙarfinsu gaba daya a ciki, ƙarfinsu zai iya ƙarewa ba tare da sun gama wannan aiki ba yayin da zasu yi aiki daidai kuma su riƙa bada lokaci da zasu ɗan zauna su ɗan huta su cigaba da wannan aiki In suka bi wannan hanya sukan bada shawara cewa in aka bi wannan hanya watau za ayi aiki mai yawa ƙwarai da gaske. Za ayi aiki da dama wanda za a cimma gaci watau ma wannan gona yayin da aka sa ƙarfi lokaci guda zaku ga nan da nan in aka yi an gaji baza a iya cigaba da aikin ba wanda aiki zai iya tsayawa a hanya amma sukan bada shawara ya kasance ana aiki kuma musamman ma aikin ya kasance an fita da safe da safiya an fi jin ƙarfi da za a watau gudanar da aiki yayin da rana ya fara tasowa aka rage watau aikin a samu wuri a ɗan zauna wurin da za a ɗan huta yadda idan aka tashi za a cigaba da aikin har a cimma gaci a wannan aiki.? Manya sukan yawan bada wannan shawara wa matasa a yayin da zasu je watau aiki da gona wajen amfani da watau ainihin ƙarfinsu yadda zzasu yi yadda zasu yi har su cimma gaci a aikin da zasu yi a wannan gona. Nagode.

Barka da warhaka. Watau ƙalubale da mutane ke samu wajen watau haƙan rijiya da hannu ko kuma in ce wajen tonan rijiya da hannu watau baya wuce nasaba da irin wuri da suke tonan rijiyar. Zaku ga cewa sau dayawan lokuta in suna tonan rijiya watau da hannu watau zaku ga cewa wurin tonan wanin zaku ga duwatsu sosai a ciki watau wuri ne dake da duwatsu watau a cikin sa bayan an fara tonan ƙasa an fara haƙan ƙasa sai a ga cewa an samu watau duwatsu ko kuma in ce wani babban dutse a wurin. Wannan yaka zame? musu ƙalubale ƙwarai da gaske wanda sai sun sha wahala sosai matuƙa wahala iya wahala wajen? fasa wannan dutse kafin nan su samu su yashe watau wannan dusten daga cikin watau wurin da suke haƙan rami na rijiya a wannan wuri. Suna watau samun wannan ƙalubale ƙwarai da gaske wanda wanin idan tafiya tayi tafiya zaku ga cewa gashi sun fara tafiya tiryan-tiryan watau haƙan rijiya ana tonan rami ƙasa mai kyau da dai sauransu amma da zaran anyi nisa an fara watau zuwa inda za a cimma gaci inda za a kai ga yadda za a samu ruwa sai ku ga an fara da samun duwatsu. Wanna duwatsu da ake samu yakan janyo tazgaro ma wajen tonan rijiyan kansa yakan zame musu ƙalubale matuƙar gaske na yadda zasu gudananr da aikinsu a kan lokacin da ya kamata wanda yakan jawo musu ƙarin watau lokaci wanda baza su iya gama aikin a lokacin da suka tsara zasu gama ba gami ga cewa dutse yana basu wahala sukan sha wuya? wajen kawar da shi daga wannan rami ta yadda zasu bi su wuce har su kai gaci yadda watau zasu samu ruwa. Kamar yadda muka sani wani wurin ma akan samu ƙalubale bayan sun toni ko sun haƙi rami na rijiya, zasu ga cewa ba ruwa a wannan watau wuri sai sun cigaba da tono sunyi tono sosai tonon yayi zurfi inda watau zasu iya samun wannan ruwa a wurin. Wanin ma sai sun tona sun tona su rasa ruwa sai sun canza wani wurin daban sun ƙara tona a wurin. Wannan sune gaskiya mafi mahummancin ƙalubale da masu haƙan rijiya suke samu. Nagode.